Mboframba a wɔyɛ mbanyimba, wɔtena dadze anaa dua atwer a ɔtwer ban ho. Hɔn enyim no, kotoku a ndzɛmba hyɛ mu deda hɔ. Hɔn ntar a wɔhyɛ no ayɛ fi kakra.

Mberantse… mberantseba ebiasa, wɔwɔ nsu ano a wɔdze hɔn ɛɛɛ bokitsi na adze a wɔdze saw nsu nyinara wɔdze resaw nsu. Hɔn ekyir no, anhwea tse dɛ bepɔw wɔ .

Akataasiaba wɔ ne gyaadze. Okitsa biribi wɔ ne nsamu. Ne gyaadze hɔ no, efir a wɔdze noa edziban a wɔfrɛ no gas cooker wɔ hɔ. Dza wɔdze noa nsu a ɔyɛ electric kettle so wɔ hɔ. Nkyɛnse a wɔnoa mu edziban so sisi hɔ. Gyaadze hɔ no, ihu dɛ wɔasaw curtains wɔ hɔ.

Mpaboa a wɔfrɛ no slipers anaadɛ hen kasa mu, asopaater a wɔayɛ. Wɔdze ahwendze na wɔde awen ne do no. Ahwendze no, ɔwɔ mu sɔɔto sɔɔto pii, ibi yɛ fufuw, ibi yɛ ahabanmon, ibi yɛ kɔkɔɔɔ, ibi yɛ akokɔ ne sradze. Wɔahyehyɛ ne nyinaa kamakama.

Mbofra…mboframba bɛyɛ num na wogyina Buronyi besiaba bi ne nkyɛn wɔ dan no ho. Dan no wɔayɛ nkyerɛwee wɔ ho. Wɔakyerɛw no pɔtɔ kasam. Poor governor. Ɛdan no a osisi hɔ no. ihu dɛ kanea pole si hɔ,. Mboframba no, wɔrebisa besiaba no asɛm.

Maame bi tena ne tamtɔnbea. Ɛhɔ nom, bea no waahyehyɛ tam pii wɔ mu. Tam no, bi ne su yɛ kente. Bi nso yɛ tam a ɔwɔ dzin. Maame no, serew ahyɛ n'enyim ma.

Dadze pɔnkɔ ɛna efiritetafo a wenya akwanhyia. Maame bi tena fom a ne ba ɔda ne do, abɔfra no we pra wɔ akwanhyia no mu. Ebesiaba ebien, wɔ sɛ schoolfoɔ, wɔn bag bɔ wɔn ɛkyi a wɔn nso ɔrehwɛ kanea, ewim ayɛ kusuu kakra.

Mmesiamma waato santen a wɔde nnoɔma asoɛsoa wɔn. Nnoɔma a wɔde asoɛ hɔn no ɔyɛ akyɛde a ɔsɛ nea ɔde kɔgye aware. Wɔde rubber wa wrap ho fine na ribbon ahoma a w'abɔ ma na yɛ fɛ so ka ho.

Mboframba a wɔwɔ skuul dan mu na worusua adze. Maame Borɔnyi bi tsena hɔn ntamu. Tsikyanyi kor gyina abow no ano. Na hɔn ekyir no, dza wɔfrɛ no Blackboard wɔdze chalk wɔdze akyerɛw do.

Nkorɔfo a wɔakɔ gua na wɔnam wɔrekɔ fie, mbesiafo ebaasa wɔ mu. Mbesiafo no, mboframba hyehyɛ hɔn ekyir. Ebien so hɔn ndzemba wɔ hɔn tiri do. Kor kita ne baage wɔ ne nsamu, na benyinba a ɔno nso ɔrokɔ ɛɛ Kwan fofor ɔno nso ɔso .

Ewuraba bi robɔ no nua kakraba anaadɛ ne ba ne tsir. Ɔdze fe na ɔdze redzi dɛm dwuma yi. Ewuraba no nankasa ɔadwer ne tsir a ogu ne tsir ne tsinhwi a ogu ne tsir do. Ɔhyɛ atar a ɛɛɛ wɔfrɛ no poka dot: dot dot wɔ mu. Ɔno tsena ega do, no nua no kosɔw hɔ.

Iguam a adzetɔnfo wɔtsena hɔn nneɛma ekyir, na hɔn a wɔredzi gua nso wɔnam mu. Wɔn a wɔredzi gu no ebi kuta babies anaa mmɔframma koraa. Nneɛma a wɔretɔn no bi yɛ borɔdze kɔkɔɔ, mmako na anyow. Ebi wɔn a wɔ wɔretɔn nneɛma no nso, kyim si ebinom hɔn do.

Mpoano, nam gu bowls mu a mbasiafo a wɔtɔn nam no, wogyinagyina ekyir. Hɔn nkyɛn no, kodow si nkyɛn. Kodow no, woepeentsi no kɔkɔɔ, fufuw na tuntum.

Aberanteɛ bi a wahyehyɛ ne ho kamakama. N'afadze no yɛ kɔkɔɔ na akokɔ sradze. Ɔdze yɛn ɛtam na ɔdze apam trouser na coat. Beebi a ɔgyina no yɛ nsatɔnbea.

Mboframba a wɔwɔ skuul dan mu na ɔkyerɛkyerɛnyi gyina hɔn enyim, blackboard wɔ hɔ a wɔakyerɛw do a ɔdze rekyerɛ hɔn adze. Dan a wɔwɔ mu no yɛ anhwea dan, na ihu dɛ nkampor na adze ɔhyehyɛ mu.

Abɛɛfo agyananbea a ɔwɔ dan mu. Dan no, wardrobe a wɔkora ndzemba wɔ mu wɔ hɔ, na nhwiren si wardrobe no do, anaa dɛ cupboard. Ɛhɔ no kandzea wɔ hɔ a wɔasɔ a ɛrehyerɛn wɔ dan mu hɔ.

Mantamu bi a nkorɔfo nam na wɔredzi hɔn dwuma. Cars a ɔyɛ ɛhyɛn a ɔyɛ taxi wɔ hɔ, trɔtrɔ nso wɔ hɔ. Aborɔsan a wɔapeenti no akokɔ seradze nso wɔ hɔ. Ɛna efitia nso wɔ hɔ.

Kaar kɛsɛ a wɔahyehyɛ wɔ mu. Ihu dɛ wɔanya haw wɔ kwan do. Ne kɔbers no bi, tae kɔbers no bi wɔatutu ogu famu. Amamfo wogyina ho wɔrehwɛ ma wobotum wɔayɛ na wɔayɛ no yiye.

Ekuafo a wɔyɛ mmesiafo ne mbanyimfo, wɔwɔ hɔn afuom a wɔretutu nnɔbae a wɔadua no bi wom. Wɔn nyinaa wɔakyekyer wɔn tiri ho. Ibi fira tam, binom nso so wɔhyɛ ntar.

Mmesiafo a wɔahyiam, ebaasa so ɛkyɛw, ebien mmɔframa hyɛ hɔn ɛkyi, waabɔ hɔn dukuu ɔso nneɛma nso wɔ hɔn etifi. Ntaare a ɛkoro fira tam, wɔn a waka no wɔhyɛ blouse, na n'ase ebi yɛ skɛte.

Beae a wɔtɔn tam, na amanfoɔ wɔnam mu, na wɔrehwɛ tam no dɛ ma ɔbɛyɛ hɔn fɛ no watɔ. Tam no, wɔahyehyɛ. Wɔdze no ho nkrataa a wɔdze abobom. Ne nyinaa wɔ hɔ ara a wɔretɔn.

Ɛyere na ekunu na wɔne ba wɔgyina car anim wɔ hɔn fie paado. Hɔn bɔdɔm nso ka hɔn ho. Efie no wɛɛsiesie dɛma wɔduru bronya brɛ a yesiesie yɛne dan ho.

Mboframba bi, woehu Aborɔfo mbasiamba a wɔnye hɔn ridzi nkitaho. Hɔn ekyir no so mbanyimba bi wɔ hɔ a wɔreyɛ edwuma. Dzember wɔ hɔn ekyir a wɔdze adze kɔkɔɔ wɔdze akyerɛw do dream.

Eguadzi bea a wɔredzi gua wɔ petee mu, ɛhɔ nom nua, dua si hɔ nom a dua no do nyina ayɛ sakoo, ahataw nnyi do. Hɔn a wɔretɔn adze no wɔahyehyɛ hɔn ndzɛmba wɔ pan akɛse mu, na hɔn a wɔretɔ no nso wɔnye hɔn ridzi nkitaho bo no nkitaho.

Mmesiaba bien a wɔahyehyɛ wɔn ho mafa ne dɛ densinkran ɛtam ne yɛ kente wɔde dukuu ahyehyɛ ɛtam no mu. Hɔn ne nsa sika kɔkɔɔ bia wɔn ne nsa, ebi nso da hɔn ne kɔmm, na wɔde ribbon wɔdaa kyekyere hɔn ti. Wɔresaw kete. Nkorɔfo gyina hɔn ɛkyiri a ɔrehwɛ hɔn.

Ebusua a woehyia wɔ enyigyebea, beebi a wɔwɔ no pon si hɔ. Edziban sisi na anondze pii wɔ do. Ebusua no, mboframba wɔ mu. Hɔ no, wɔasosɔ nkandzea na ndua wɔ hɔ a ɔrehyerɛn.

Mmɔframa ebaasa, kakraba dze no, ɔtena ne nua besiaba no do. Besiaba no woabɔ ne ti, ɛkoro noa ɔka ho no ɔrehwɛ efom. Hɔn ekyiri no, ankorɛ si hɔ na gallon a ɔyɛ akokɔ sradeɛ esi hɔ. Ɛdan a ɔwɔ hɔn ɛkyiri no ɔyɛ dɔte dan.

Banku na nkuruma frɔyɛ, nkuruma frɔyɛ no ɛngo gu do, ɛnam salmon dem, wele wom, kɔtɔ nso wom, na wapaepaɛ mako a ɔyɛ hwam ɔde egum. Ɛdziban no ɔwɔ plate, ɛ bowl a ɛyɛ fufu mu.

Nyimpa esuon wɔ mfonyin yi mu, woefura tam a ɔyɛ kente, ahondze gu hɔn kɔnmu, na wɔrobɔ ndwom a wɔresaw. Hɔn a wɔrohwɛ dza ɔresaw no, wɔ ɔresaw na kor so dze duukuu ɔayɛ abɔtsir a ɔdze abɔ ne tsir.

Mboframba beesuon a wɔakɔ nsutene bea, wɔreboro nsu no dze, nanso wɔreyɔ dza pɔtɔ kasa mu yɛbɛka dɛ acrobatics no, ntsi hɔn enyiwa agye. Kakraba dze no si kor no kɔn ho a ɔasoɛr ɔegyina hɔ.

Mboframba pii tsena ha, na mpanyimfo a wɔwɔ mu no, woetsitsi edziban a ɔyɛ emo na eduwa na wɔrekyɛ wɔdze ama mboframba yi, binom kitsa hɔndze, binom so mbrɛana hɔn nsa bɛka hɔndze.

Maame ɛna mmɔframma ebien, maame no kita ɛkora a nsu wɔ mu na ɔhwie gu mmoframma no ɛkoro ne tirim. Wɔn ekyiri no hɔn dan a wɔde dote wodaayɛ na wɔde nwura wɔde akata do no ɔsi hɔ na edua si hɔn kyɛn a wɛdua ɛduaba wɔ mu ɔno nso ahaban no wayɛ green fine.

Aketeesia a ogyina mpoano, ne nsamu no, okita nam a ɔakye no nsuo no mu kɛse, na dza yɛbɛka dɛ sɛsɛw anaa shrimps nso kita ne nsa kor mu. N'ekyir no, ihu dɛ kodow a wɔdze kɔ po no bi si hɔ.

Mboframba anum, anan wɔ akyir. Benyinba a ɔwɔ mu no ogyina enyim. Ɔdze mpaboa ahyɛ ne nsa, na odze ayɛ dɛ odze retwa anan no mfonyi. Oresuasua hɔn a wotwa selfie.

Dɔm bi wɔ beaeɛ a wɔgye hɔn aniwa. Ebi te ho, ebi da hɔ ɔne hɔn abusuafo ne hɔn ayɔnkofo. Bea hɔn wɔ no, wɔɛsiesie hɔ na ɔrehwɛ sini ma obiara n'ani wagye.

Nkataasia a wɔahyehyɛ hɔn dansinkran na wɔresaw adowa. Ahondze gu hɔn kɔnmu, bi so hyɛ nan na hɔn nsa. Nyimpa otwa mfonyin so gyina hɔn ekyir a orutwa mfonyin wɔ asaw a wɔresaw no ho. Nkorɔfo so tsena hɔn ekyir. Beebi a wɔresaw no, woe wɔa woedua nsensan wɔ hɔ. Dan a ɔwɔ hɔ no, woepeeti no fufuw.

Mbenyinfoɔ a ɔkita Ghana frankaa a ɔyɛ kɔkɔɔ, akokɔ sradeɛ na ahaban mon na star tuntum nsoroma tuntum ɔtare mu. ebinom nso kita adinkra ahyɛnsodeɛ. Nfoni ne nsoso sogyanii gyina mu.

Borɛdze na akatsewa na nkontombire frɔwee, woetwita pear wɔdze egu ho, kyirefua ebien gu ho, nam wɔ mu. Ne nyinara wɔahyehyɛ wɔ yabaa tuntum mu. Edziban no, wɔdze ngo na wɔdze frɔwee.

Traine kwan a train tententen ɔnam do. Na train no wayɛ ma ma woabu do. Ebi mo tena train n'apampam mu. Ebi nso tetɛ ntokoro mu. Obiara na n'afadeɛ a wɔwɔ . Ebi mo nso gyina rail line anaa train dadze no nekyɛnkyɛn a wɔrehyɛ hɔn a ɔwɔ train no mu.

Maame bi wɔ ne gyaadze a ɔrenoa adziban. Adziban no ibi wɔ kyɛnsee mu a osi gya do. Kyensee nso si famu a ɔdze ne kwantser ɔdze atomu ɔdze resaw adziban no bi. Galɔn si hɔ, nnyɛma, nkyɛnsee nkae no bi so sisi hɔ. Ɛsoro no, ebi nso butubutu hɔ.

Nkurɔfoɔ a wɔakɔ beae a nsu wɔ hɔ. Nsu no, ibi tu fi soro na ɔba fam a wɔbɛfrɛ no watterfalls. Hɔn anyiwa agye, wɔama hɔn nsa do wɔresɔ nsu no bi. Hɔn anyiwa agye papaapa yie.

Ɛkurom, bea a wɔtɔn adze na hyɛn nso twan wɔ hɔ. Ahɔn a wɔtɔn adze no, wɔdze kyim asisi wɔn do ma ɔbɛyɛ a awia renhyɛ wɔn bebree. Wɔn akyir no, abrɔsan wɔ hɔ a, nkrɔfo dzi wɔn dwuma wɔ mu.

Edwa bɔ a wɔn a wɔ hɔ nyinaa ɔfira tam. Ebi mo resaw wo n'anim . Asafo no hɔn nso wɔde tam abɔ hɔn mu. Ebi kyekyere hɔn ti na ahodze gugu hɔn kom. Webue hɔn nsɛm a ɔresaw.

Nkrɔfo a ɔresua ade, ɔnam anan, bukuu anaa de nwoma gu ebinom hɔn enim. Ɛkoro nso laptop si n'enim.

Mmoframa a woafira wɔn ɛtam na wɔde ahwende ato wɔn kɔn mu, na wɔde ebi ahyɛ wɔn ti. Wɔreto ndwom. Na wato santene. Nkorɔfo gyina wɔn akyi a wabɔ tɛnt wɔhɔ. Na ebinom hyɛ kɔkɔɔ na wɔbɔ twene wɔhɔ.

Akwanhyia esi ma hɔn a apirapira no aspiti adwumayɛfo woakɔ fa hɔn a wɔde hɔn reba aspiti woabɛhwɛ hɔn. Nkorɔfo nso gyinagyina akyire a hɔn hwɛ hɔn.

Ibi awu a wɔrekesie no, na n'adaka a wɔdze rekesie no no, wɔayɛ ne su dɛ nnam osian dɛ ɔyɛ pofonyi. Nnipa esia na wɔso adaka yi. Hɔn a wodzi akyir no nyinaa wɔhyɛ atar tuntum.

Wɔn abɔ badwa a maamefo mpanimfo mmienu nam hɔ, ɛna mmarima mpanimfo nso mmienu gyinaa baabi a wɔde dua ato na wɔresɔ egya de apa mu. Wɔreyɔ amammerɛ.

Agofomma a wɔfura ntama fufuo ne tuntum, na ntwene si wɔn anim. Baako reboro ntwene no mu dennennen. Wɔn akyi no, nsensan a wɔadua wɔ hɔ no, wɔatwa so kama. Wohu nsensan no sɛ ɛyɛ ahaban mono pa ara.

Mbesiafo anan a wɔfira tam sorɔtow sorɔtow, na wɔdze tam fufuw dze abɔ hɔn tsir na wcdzi bi abɔ hɔn mu, na wɔresaw. Binom nso tena hɔn ekyir a wɔrehwɛ hɔn.

Abatowbea, mmame yi, ɔretow aba dze ayi ɔman panyin anaadɛ ne bea no n'anansinyi wɔ parlimɛnt. Ahɔn a wɔte n'ekyir no yɛ mpenyimfo a wɔrehwehwɛm dɛ, efata dɛ etow aba.

Badwam a ahemfo atena ase, na kyineɛ asi hɔn so, ɛbinom ato santene a wɔrekyia. Obi so yaawa a nhyiren ɛwɔ mu. Wɔn a wɔdi n'akyi no efira ntoma fufuo ne tuntum, na wɔreto nnwom ɛtoto wɔn nsa.

Abusua a wogyina petee mu wɔ hɔn fie enyim. Na hɔ, hyɛn si hɔ. Ɛhyɛn no, ne beebi yɛ silver, na ne beebi nso yɛ shade of blue. Adan no nso, wɔapenti no cream. Hɔn nyinaa, wɔrehwɛ wɔn enyim.

Ɔdan mu a tiehwɛ afiri bɔ dan ne ho. Nkonwa sisi hɔ . Nkanea bobɔ dan no mu. Nhwiren sisi ɔpono so. Ɛgyinamoa tuntum da fam hɔ nom.

Ekun na yer na hɔn ba a okita adza wɔfrɛ no ne bɔdɔm toe. Wɔwɔ hɔn fie na wɔn akyir no, Buronyadua si hɔ a wɔdze nnyɛma wɔde ahyehyɛ do kamakama. Wɔsan wɔ akyɛdze a ɔwɔ wɔn enyim.

Aketeesia a wahyɛ ahwehwɛnyiwa, na wahyɛ ma wɔfrɛ no apron wɔ n'atar do. Ɔgyina beebi. Bea no, wɔabobɔ ntaaboo a wɔtumi wɔkora nyama wɔ do. Nyama a ɔwɔ ntaaboo korabea yi do yɛ kɔɔpoo, ehwehwamdze a wɔdze yɛ edziban a ɔwɔ bodambɔ nkakramba mu, ɛnna adze a wɔdze potɔw ahwehwamdze no, ɔno nso bi si hɔ.

Ɛpon a laptop ebien ɔsi do. Pen ebien wɔ do, nkrataa ebaasa gu do na kɔpo a ɔnom tea wɔm si do. Na kɔpo hu dɛ tea wɔm.

Polisifo ebien a wɔahyehyɛ hɔnhno, wɔahyɛ hɔn atar pɛpɛɛpɛ na wokitsa etur, na kor so a n'atar no nsorsoree wɔ mu kakra wɔrobɔ ban. Hɔn ekyir no, nkorɔko gyina hɔ a wɔrehwɛ beebi wogyina no. Na icecream cycle so si hɔn ekyir. Wɔrohwɛ asɛm a ɔrokɔ do.

Beaeɛ a wɔahyehyɛ nneema a wɔde yɛ nsanodwuma fɛfɛɛfɛw. Ebi yɛ mpaboa, ebi yɛ ahondze a wɔde gu hɔn nsa nea broni bɛka dɛ art and craft. Wɔahyehyɛ ne nyinaa ara fɛfɛɛfɛ. Ɛkɔ a na ɛyi nea ɛpɛ dɛ wɔdeyɛ adwuma.

Dan a wɔesiesie mu kama, cupboard si hɔ a pots sisi do. Wɔdze nhwiren nso wɔdze egu pot mu wɔdze esi hɔ kandzea ebien bɔ ban no ho. Mfonyin nso a ɔyɛ akyerɛwee bɔ ban no ho.

Amansɔn agyananbea a woesi no fofor. Edwumayɛfo da ho wɔ ho a wɔreyɛ edwuma. Binom repent, binom nso wɔafra concrete a wɔdze reyɛ edwuma no nyinaa ewie.

Dan a woesiesie mu, na nkadzea no, wɔdze ndzɛmba akata ho na wɔama nhyehyɛɛ fofor kora wɔdze aba hɔ. Nhyiren so wɔ hɔ a woedua wɔ hɔ. Table, pon na egua a ɔtse dɛ table wɔ hɔ a wɔtsena do.

Mosulemi afahyɛ bi rekɔ do, a hɔn mpenyinfo no waahyɛ hɔn atar pɛpɛɛpɛ na sogyafo ebien wɔdzi hɔn ekyir. Na ɛhɔ no, akansi agokansi bi rekɔ do, a pɔtɔ kasa mu no, yɛbɛka dɛ tag of war anaa tag of peace. Afa retwe afa na wɔahwɛ ma wɔbɛtra mark a wɔayɛ wɔ famu hɔ no.

Abnorɔsan bi osi hɔ, ɔsɛ tsetse dan. N'ase no woepeentsi no akokɔseradze na bruw ɔyɛ wimu colour. W Wɔdze ndzɛmba pii esisi enyim. Binom tsenatsena hɔ wɔreyɛ hɔn adze. Ahwer da enyim. Ahwer a wɔakyekyer da enyim. Na binom so wɔreyɛ dza wɔreyɛ.

Mbesiafo anan wɔ dan mu. Abien tena pon ho a nhoma na nkrataa gu hɔn enyim. Abien a wɔaka no wogyina wɔn akyir. Hɔn nyinaa wɔdze ade akyekyer hɔn hwen dze reba hɔn ano ho, na hɔn akyir no, UN frankaa si hɔ.

Dan a wɔabobɔ na wɔdze nkyɛnsedan dadaw egu do, na cars a wɔasɛɛsɛɛ ɔyɛ dɛ dza bi ahyew na ne nkekaho ne nyina sisi hɔ. Hɔ no, ihu dɛ hɔ nnyɛ ahomka mbom.

Edwumayɛfo ebaasa aa wɔwɔ edwuma mu na wahyɛ hɔn edwuma afadze aa ɔbɔ wɔn ho ban na wayɛ nsiesie wɔ hɔn mfri no bi ho wɔn atar a wɔhyɛ no ɔyɛ ɔrengye na mfir na wasiesie no ebi yɛ akokɔ sradeɛ.

Nyimpa ebiasa, wɔakɔ nsu ano a wɔrekɛsaw nsu wɔdze akɔ fie. Hɔn ekyir no, koko eɔ hɔ. Obiara na atar a ɔhyɛ.

Edwumayɛfo a wafa wɔn edwuma afadze, na wɔso ɛkyɛw a ɔbɔ wɔn ho ban. Wɔn ekyir no, ɛdan kɛse bi a ɔyɛ tuntum si hɔ. Wɔn atar no ebinom wɔndze yɛ laet griin, ebi so nedze yɛ ɔrange.

Nkramofo hɔn dan kɛse. Ɛhɔ so yie papaapa, na dɔm pii wɔ hɔ a wɔrekɔ, na wɔakɔsom. Cars nso sisi hɔ. Ibiara reyɛ sɛnti a ɔkɔɔ hɔ.

Bronyi abɔfra bi da ne yɛfunu do na ɔde ne tɔys ɔdze redzi agro. Tɔys no, ɔyɛ keteke. Na ɔde keteke kwan na ato fɛm na keteke ne nam do. Ɔsrew wɔ n'anim bebree.

Ewuraba bi hyɛ atar tuntum a ne computer si n'enyim na ɔreyɛ edwuma. Anomdze si pon no do. Bea a ɔte no, ɔyɛ glaase dan, ntsi ihu fam, ihu ahyɛn a ɛretwam.

Adwumayɛfo Wɔresiesie efiri wɔ wɔn adwuma mu. Wɔnyina ara waahyɛ wɔn adwuma mu ataare. Na waahyɛ ɛkyɛw so a ɔbɛbo wɔn ho ban. Efiri ne kala yɛ akokɔ srade. Ɛnyɛma nkayɛ bi ɔwɔ hɔ so yɛ kɔkɔɔ.

Mbenyimfo abien a wɔyɛ anyinam ahoɔden ho adwuma. Wɔreyɛ adwuma dɛm bere yi na ehu dɛ, ahoma a anyinam ahoɔden ne fa mu no bɛyɛ anan kor na ɔwɔ hɔn nkyɛn. Baabi hɔ wɔfa anyinam ahoɔɔden wɔde fi.

Mbasiamba anan, kor kitsa kyɛnse, ɔyɛ dɛ dza biribi wɔ mu na kor ne nsa da mu. Hɔn enyim yɛ serew, obiara fura ebien fura tam na kor hyɛ T-shirt. Kor no dze, ogyina hɔn ekyir ntsi nnhu adze a ɔhyɛ.

Bea a woyi hɔn tsirnhwi. Papa penyin bi akɔ hɔ a ma ɔyɛ barbbar no, ɔdze efir ɔdze riyi ne tsir. Barbar no ɔso kyɛ, ɔhyɛ ahwehwɛnyiwa. Bea a ɔreyi tsir no, mfonyim bobɔ hɔ.

Asɛmdi bea, Ɔtɛmbuafoɔ ɛte n'akonwa mu. Alɔyafoɔ so ɛte hɔ. Na wama nipa a ɔɔbɛdi danseɛ no eedi ɛnseɛ sɛ nokware ɛna ɔbɛka. Banbɔfoɔ ɛnso egyina ɛdɛm hɔ bi.

Akwahyia bi ɛsi a ɔyɛ dadetetafoɔ na dadzepɔnkɔ ɛna wohyiaɛ. Maame bi tena ɛfam hɔ a ne ba ɛpira ɔda ne nan do. Schoolfoɔ ebien, wɔgyina wɔn akyi a woaso kanea na ɔrehwɛ ɛsor.

Brekyafoɔ a wɔresi dan. Kor rotow blocks. Kor nso ɔrehwie cement. Wɔhyɛ hɔn edwuma atar. Wɔhyɛ kyɛw a ɔbɛbɔ hɔn tsir ho ban.

Beaeɛ wɔtɔn adze. Mmesiafo bien wɔahyehyɛ nnoɔma ɔretɔn. Nneɛma wɔahyehyɛ no bi yɛ abrɔbɛ, wɔatere, ekutu, tomatoes, mako. Ɛneɛma no bi wɔ kotoku mu. Ebi nso wɔ kɛntɛn.

Ewuraba a ɔfura tam a ɔyɛ blue na akokɔsradze wɔ mu. Ɔreserew fɛfɛɛfɛ. Bea a ɔtsena no, ɔyɛ bea a wɔtɔn fruits. Fruits no bi a ɔwɔ hɔ yɛ tomatoes, squash, aborɔbɛ, ekutu na ne nkekaho.

Ɛdɔm bi a wɔɔyɛ yɛkyerɛ na ɛkro kita akasamu a ɔnye ɛdɔm no nyinaa ɛrekasa. Wɔn akyiri no, ɛtwerɛye bi wɔ hɔɔmo, wɔyɛ abrɔfo nkotsee.

Nnyimpa baanum a wɔreyɛ drama. Na ebi gyina hɔ a ɔrema hɔn akwankyerɛ. Ahɔn a wogyina hɔ no, afra kakraba wɔ mu. Na besiaba kor so ka ho.

Ɛdɔm bi wɔ nso bia a wɔnam nsu no mu na wɔredzi agor wɔ mu bia wɔwɔ no nkae dom bi si hɔ no mo intsi waayɛdɛɛ ɔyɛ nsrahwɛ bea.

Mbesiafo a wɔreyɛ yɛkyerɛ. Kor kita akasamu a ɔrekasa. Nkaefo no wokita adze a wɔakyerɛw do na ɔrekyerɛ ma wɔrehwehwɛ dɛ wɔnyɛ mfa mma hɔn.

Nnipa baasa na wɔ wɔ mfonyin yi mu. Ɛkro yɛ adwumayɛni a ɔwɔ ahɔhotenabea. Ebien so waaba wɔɔbɛhwehɛ dabrɛw wɔ ahɔhotenabea hɔ. Kompiuta si ɛpono do wɔ hɔ. Ma wɔyɛ adwuma wɔ hɔ no wɔdze adze rema wɔn a wɔɔbɛhwehwɛ hɔ ada no.

Ahɔho tenabea a ngua sisi hɔ. Pon a osi hɔ no woetwa no kanko. Adze si do. Ihwɛ hɔ no a, ihu dɛ wɔabobɔ ndzɛmba a wotum wɔdze adze sisi do, na mfonyin nso wɔ.

Ekuw bi a hɔn nso wɔyɛ amannyɔsɛm. Wɔnam striiti mu a wɔkita nneɛma a wɔatwerɛtwerɛw do, na wɔnam wɔdze rebɔ dawuro kyerɛ amanfo. Obiara ahyɛ n'ankasa n'atar.

Mmɛsiafoɔ a wɔwɔ mpoano na fish ɛwɔ rubber bowl mu esisi wɔn anim. Hɔn nkyɛn no hyɛma si hɔ. Nkorɔfo gyina ho a ɔrehwɛ hɔn.

Nsatɔnbea, wɔahyehyɛ nsa no bi wɔ shelve do. Ebi nso wɔ crate mu a ɔsi bea no anim. Benyin bi gyina hɔ a ɔdze tam ɔdze apam trousers na coat. Tam no ɔyɛ kɔkɔɔ, na ne inside no ɔhyɛ atar a ɔyɛ akokɔ srade. Benyin no kita baage kɔkɔɔ, ɔsan hyɛ mpaboa.

Ahɔho tenabea, wahyehyɛ ngua wɔ hɔ. Ɛpon wɔ hɔ, kapɛt so sɛw efom hɔ. Wabobɔ ntaaboo a wɔdze nyɛma asisi do. Wayɛ taaboo dɛkorahyɛn a wɔde ɔno so wɔdze afam ɛban no ho. Ɛhɔɔmo no, ntokuro no yɛ ahwehwɛ.

Abɛɛfo agyananbea a wɔasiesie hɔ fine wɔ dan bi mu. Agyananbea no, ɔyɛ fufuw. Dan no mu no, cupboard wɔ hɔ a ɔno nso ɔyɛ fufuw. Nkanea ebien wɔ hɔ a wɔasɔw. Cupboard no do no, nhwiren si do, ahwehwɛ nso bɔ hɔ.

Mmesiafo esia. Enum, wɔso hwaisamɔ a nsu wɔ mu. Ɛkoro kita bag, ɛkoro de, ɔnso hwaisamɔ no bi. Bia wɔnamo no, ɛhɔ yɛ kwabokwabo, hutuma wɔ hɔ. Ɛdan dada si hɔ na nwura so wɔ hɔ, edua bi si hɔ a ahatau nni do.

Nnipa pii tena kwan ho. Apolisifoɔ wɔ hɔ a wɔrebɔ wɔn ho ban, na wɔakyerɛ wɔn sɛ wɔmfiri striiti no mu. Ɛhyɛn pii nso nam kwan no nkyɛn.

Ahɔho tsenabea wɔdze ɛpon wɔdze esii hɔ ngua wɔ hɔ nhwiren so wɔ pɔt mu wɔ hɔ ehu dɛ aboo wɔ hɔ na efom hɔ so kapɛt sɛw hɔ.

Dɔm a woehyia na wɔreyɛ yɛkyerɛ. Wokita ntaaboɛ a wɔakyerɛwkyerɛw do . Nkyerɛwee no bi nye, Obama pain, SPO report .

Bea bi a dan sisi hɔ na wɔayɛ kiosk wɔ hɔ , na nkorɔfo woridzi hɔn dwuma. Taxi hyɛn retwa mu. Kor waapark. Kaal fufuw bi nso wɔ hɔ. Hɔn a woridzi hɔm dwuma no. bi rokɔ, bi nso reba.

Akwenhyia bi esi wɔ kwantsenpɔn bi do. Hyɛn a woenya akwenhyia no, kor yɛ fufuw, kor nso yɛ ash. Kwantsenpɔ no do no, car kɛse bi si hɔ a ne fa yɛ kɔkɔɔ, na ɛfa nso ɔyɛ blue. Nkorɔfo gyina hɔ a wɔrehwɛ, na n'afa no, cars ɛhyan wɔ hɔ a wɔretwa mu.

Dɔm a wɔnye policefo redzi nkitaho. Ɛhɔ ayɛ menyamenyamenya. Ebinom gyina hɔ a wɔrehwɛ a wɔbɔbɔ ban. Nkyerwee pii na wɔakyerɛw a wɔdze rekyerɛ.

Bea a wɔtɔn tam. Wɔdze tam no asensɛn hɔ. Tam no nyinaa, ntwerɛe bobɔ mu. Nkurɔfoɔ a wɔrobɔtɔ tam no bi nso nam hɔ. Ebi egyina hɔ a woridzi ano. Tam no yɛ fɛ papaapa.

Ɛdɔm akɔ bea a wɔhwɛ sini. Wɔn nyinaa wɔtena hɔ, na sini no a wɔreyi no, ɔyɛ ahomeka na wɔɔrehwɛ. Ɛbi atae dzin, na ne concerntration nyinaa wɔ sini no do.

Mbenyinfo ekuw bi ahyia wɔ beebi a woetu amona na wɔdze dorobɛn wɔdze ahyɛ mu. Ihu dɛ gutter wɔ ho. Wɔkita ndɛmba a wɔde reyɛ edwuma no. binom eyi hɔn shirt ma ɔaka hɔn siglet.

Amanaman wɔn frankaa a ɔwɔ dadze pool do na nyina ara ɔdzi ahim. Frankaa yi ma wahu dɛɛ, eyi yɛ ɔman yi, eyi yɛ ɔman foforo so.

Bea a wodzi gua. Eguedzifoɔ wɔahyehyɛ hɔn ndzeɛma a wɔretɔ. Hɔn nso a wɔnam mu wɔrebɔtɔ bi wɔ hɔ. Maame bi tena hɔ a ɔhyɛ atar blue, na ɔfura tam a blue wɔ mu. Wɔdze ad tam kɔkɔɔ ɔdze akyekyer ne tsir. Ne nkyɛn, basket a ɔyɛ akokɔ sradze si hɔ.

Akuafo ebaasa. Wɔahyɛ wɔn tar a wɔdze kɔ nsu. Wɔadua ndɔbea asase kakraka no ara. Wɔrehwɛ dɛ wɔn ndɔbea no wɔbogugu do nu.

Asɛm bi aba ma apolisifo pii wogyina hɔ. Nsɛnkyerɛwfo so gyina hɔ a woridzi hɔn dwuma dɛ mbrɛ ɔsɛ. Apolisifo no rohwɛ dɛ mbrɛ asomdwee bɛba.

Ɛhyɛn bea a ɛhyɛn pii wɔapaake wɔ hɔ. Ɛhyɛn no dodow no ara yɛ fufuw. Nkorɔfo pii nso nam hɔ. Hɔ yɛ kurom. Dan atsentsen wɔ ekyir, na pole nso si kwan no beebi.

Nketeesia a wɔdze tam akyekyer hɔn enufu. Wɔdze tam no bi asi hɔn mu. Ahwendze gu hɔn kɔn mu. Ibi wɔbɔ hɔn nsa. Wɔkita calabash. Serew wɔ hɔ enyim. Ahwendze no bi nso bɔ hɔn tsir.

Nsuhɛn a wɔafa nyimpadɔm pii na wofi bea kor wɔrokɔ bea fofor. Nyimpa a wɔwɔ mu dɔɔ so yie, wɔhyɛ atar sɔɔtse sɔɔtse beberee. Wimu so atsew hann.

Nsu nhyɛn a nnipa bebree wɔ mu a ɛnam nsuo so rekɔ baabi. Nsu hyɛn yi, apata wɔ so. Wɔn a wɔte nsu hyɛn no mu no, mmofra wɔ mu. Mpanyin nso wɔ mu.

Mpenyinfo na mmɔframa mmesiafo na mmenyinfo waato santen na wɔkita nkyɛnsee a wɔdze rekɛgye adziban na wadzi. Afra kakraba keteketeketeke wɔgyina hɔ bi.

Maame bi na ne mba ebien. Wɔtsena cycle do. Maame no so kɛntɛn, na ndua mba nso wɔakyekyer da bicycle no ekyir. Mboframba ebien no nyinaa tsena bicycle no do bi.

Maame bi a ɔnye ne mba ebien wɔtse dadzepɔnkɔ. Kor tsena dadzepɔnkɔ n’enyim na kor so tsena maame n’ekyir dadzepɔnkɔ no do. Maame no so kɛntɛn, wɔakyekyer dua wɔdze ato dadzepɔnkɔ no ekyir.

Abrɔfo mbesiamba ebaasa wɔwɔ ebia ɔyɛ lab naa wɔdze mfir esisi hɔ aa wɔdze yɛ abɔde nyansapɛmu mpɛsɛnpɛsnmu.

Apolisifo pii ato santene a wɔrekɔ, bi kita atuo. Biribi aba a wɔrekɔhwɛ. Wɔn akyi no, dan tententen wɔ hɔ,, nnua nso sisi hɔ.

Edwumayɛfo a wɔyɛ edwuma wɔ hyɛn edwumayɛ mu, hyɛn bi si hɔ a oenya akwanhyia na worisiesie, dɔm ebegyina hɔ a wɔrohwɛ hɔn edwuma a wɔreyɛ no. Hɔn nyinara wɔdze nose mask wɔdze akata hɔn hwen na hɔn ano.

Obi a ɔadzi dɛm na ɔtena wheel chair mu. Nyimpa no ɔreserew. Besiaba kor dzi nguan wɔ n'ekyir. Okor nso gyna hɔ. Wɔ n'ekyir no, nhwiren pii wɔ hɔnom.

Nkorɔfo bi sam kwan ho a hɔn mba ka hɔn ho, na wɔreserɛserɛ sika. Gallon si hɔn nkyɛn. Bi nso tena motor do a ɔretwam. Kwan a wɔtse hɔ no, hyɛn kɔkɔɔ bi si hɔ.

Nnipa kuo bi a wɔgyina mfiri kɛse bi ho wɔ ɛdan mu. wɔnyinaa wɔhyɛ w'ankasa wɔn atare. Ebimo wɔndze yɛ fufuo, ebimo wɔndze yɛ kɔkɔɔ, ebiso yɛ tuntum na fufuo.

Aketeesiaba bi tsena bicycle do. Kotoku da ekyir. Hɔn ani kyerɛm. Bea awɔwɔ mu no yɛ guadziber, nkorɔfo soa ndzɛmba a wɔretwam. Binom nso so wɔtsenatsena hɔ.

Nnyipakuw bi anhyia wɔ ɛdan kɛse mu. Wɔn nyinaa wɔ kuwfo mu. Nnyipa kor a ɔhyɛ kɔkɔɔ; ɔyɛ besia, ogyina hɔn enyim. Okita akasamu a ɔnye hɔn redzi nkitaho.

Maame bi a ɔtena fom na ɔrenoa adziban. Adze a ɔɔnoa no waahyehyɛ bi tree do wɔ n'anyim. Nkayɛfoso wɔtena akyiri a ɔrehwɛ dwuma a ɔredzi.

Dɔm a wɔwɔ ha no, fa hyɛ atar fufuw. Ibi nso hyɛ atar a ɔyɛ tuntum. Nisuwa wɔ hɔn enyim. Kor dze, ɔrusu papaapa ɔnam dɛ obi awu a wɔrebɛma no da yie.

Asiei a adɔfo bi wɔrebɛgyɛ hɔn dɔfo a woefirim. Hɔn a wɔgyina hɔ nyinaa hɔn afadze yɛ tuntum kyiniiɛ sisi hɔn tsir do. Fun adaka no, nhwiren a ɔyɛ fɛ si do. Hɔn ekyir no, ndua pii sisi hɔ.

Nkorɔfo akɔ sini tsenabea na wɔrohwɛ sini na wɔama hɔn enyigye. Bi na no dɔfo na wɔkɔree, nkaafo no so kɔ hɔnankasa hɔnankotsee.

Nkrɔfoɔ akɔ sinibea a wɔrehwɛ sini. Wohu dɛ besia na ne yɔnko benyin wɔrekasa. Sukuu mboframba gu akyir. Na ma ɔkyerɛ wɔn adze nso gyina nkyɛn.

Ɛdan a wɔdze ngua esisi mu, na amanfo wɔtsenatsena do wɔreyɛ ma wɔn ankasa wɔpɛ. Ɛdan nemu no edua wɔ pɔt mu, na baabi wɔhɔ a glass hyehyɛ hɔ enti ehu aabow ano. Ɛpon tsentsen kɛse so wɔhɔ a nyipa ebien wogyina hɔ, na ɔkor tse hɔ.

Ɔman panyin Nana Akuffo Addo, wakɔ Otumfo Osei Tutu ne nando, wɔ Manhyia Ahemfie. Nana Akufo Addo ɔrekyia Otumfo Osei Tutu n'ensam. Kyimii si Otumfo nodo, na Nananom na Ahenkwaa a wɔsom no nso wɔtena n'akyir.

Agofomma a wɔredzi agor a wɔfrɛ korography wɔ Borɔfo mu. Bea a wɔreyɛ no no, wɔdze kɛtens ɔyɛ tuntum wɔdze asensɛn hɔ nnyinaa. Ebinom nso gyina hɔ a wɔrehwɛ wɔn na wɔrebɔ hɔn nsam ma hɔn.

Ekuo bi ahyia embesiafo wɔ mu, embenyinfo wɔ mu a wɔredwen ɔmanbu ho. Beebia wɔ wɔ no akasa mu wɔ hɔ. Mmenyinfo ebien gyina hɔ a wɔɔyiyi nsɛm ano. Adze a wɔnom wɔdze asisi ɛpono ne do so.

Dɔm a woehyia na woridi nkitaho. Bi gyina hɔ, bi nso tsena hɔ. Efir si hɔn enyim. Binom ama hɔn nsa do. Binom nso so wɔrehwɛ nkaefo no.

Eku a wɔɔhyia wɔ ɛdan kɛse mu. Ɛdan no ɛmpoma da ano bebree. Eku no nyinaa ara tena beebia wɔ dɛɛ wɔtena na wɔretsei ɔkasafo n'asɛm a ɔreka.

Nkramofokuw a wɔaba asiei. Wɔbesie bi nna wogyina nna n'enyim. Hɔn akyir no ndua wɔ hɔ. Hɔn afadze yɛ fufuw. Kakra wɔ mu a, hɔn wɔdze no ɔyɛ coloured.

Epiemu a wɔatow mpa fɛɛfɛw wɔ hɔ na sumdze bɛyɛ ebaasa wɔ hɔ. Ɛɛɛɛ . Ahwehwɛ wɔ hɔ. Wɔdze mfonyin na adze a ɔma dan mu yɛ fɛ, wɔdze atetar ban no ho. Cupboard si hɔ a wɔkora ndzɛmba wɔ hɔ.

Bea yi yɛ mmarahyɛbadwam. Mmarahyɛbadwamfoɔ no asɔre gyinagyina hɔ. Wɔ wɔredi nkitaho. Asɛ wɔrekyeakyea wɔn ho nso so. Ebinom ɛ ɛgyina bɛnkum, ebi nso so gyina nifa.

Ewuraba bi gyina ne gyaadze, na gyaadze no woesiesie hɔ kama. Ɔdze phone etua n’asowa a ɔrekasa. Mber kor nara oebue pipe a ɔrohohor ne nsa.

Nhyiamu a ntɔkwa asi hɔ. Binom afa akonnwa a wɔreto. Bi nso kita frankaa. Ɛbi nso asɔ ne yɔnko mu. Obi nso te pono ho a wama ne nsa so.

Ebusua a wɔte wɔn ɛdan a wɔdam ne anyim. Ebien gyina hɔ. Wɔdze ɛnyɛma ahyɛ wɔn ho so a ɔkyerɛ beebia wɔfri. Wɔn dan no, wɔdze nsensan na wɔdze akru ɛho nyinaa ara.

Nnipa awɔtwe bi ahya wɔ dan mu a woridzi nkitaho. Pono si hɔn enyim. Ɔyɛ board a wɔtwerɛ do nso si hɔ. Nyimpa kor gyina hɔn enyim a oridzi hɔn enyim ka wɔ nkitadzi hodzi no mu.

Apolisifo abien na sogyanyi kor a wokita etur. Kar fufuw a colour fofor ka ho si hɔ. Wɔreyɛ hɔn adwuma dɛ bambɔfo.

Ekuw bi a wɔafa hɔn afadze. Kor kita kyin a wɔyɛ afadze no colours no bi. Ebinom rehyɛn totorobɛnto. Ebi nso so .

Mmarahyɛbadwam a abadwamfoɔ no nyinaa tena hɔ, na dɔmkuo kɛse no akannifoɔ gyina hɔ na ɔrekasa. Wɔn nyinaa retie no.

Afir a wɔtum wɔhyehyɛ kal wɔ do a wɔtwe kaal no dze kɔ bea a ɔrokɔ, a kaal no ankasa, wontu. Nyimpa kor gyina hɔ a ɔrehwɛ dwumadzi a wɔrokɔ do no.

Nipa pii ato santene na ɔkuta ɛnoɔma a ɔde saw nsu nsu ho. Ayɛ den ma ɔkɔhwehwɛ nsu asaw de akɔ fie.

Ahɔho tsenabea a pon kɛse si hɔ, ngua tsentsen si hɔ. Wɔdze biribiara esi hɔ kamakama, kanea wɔ hɔ a ɔma hɔ yɛ ahomka yie.

Adwumabea a ebinom te wɔn agua do wɔ wɔn pon ho na wɔreyɛ adwuma. Besia kor tena agua do a ɔama ne nsa do. Na nnipa abaasa gyina n'enyim a wɔnye no redzi nkita ho. Wɔn nkyɛn no agua a ɔtɛ ahabanmon si hɔ.

Adzesuafo ehyiam wɔ dan kɛse bi mu. Pon kakraka si hɔn enyim. Nfir a ɔyɛ laptop sisi hɔn enyim, na wɔreyɛ mpɛnsampɛnsam. Binom wɔ hɔn ekyir a hɔn nso wɔredzi hɔn dwuma.

Tsenabea a wɔdze agua wɔdze esi hɔ. Wɔabɔ ntabow a wɔahyehyw nwoma wɔ do na wɔayɛ mfonin asorɔtow wɔdze esisi hɔ ma ɔbɛyɛ a hɔ bɛyɛ ahomeka.

Mbesiafo ato santsen a wɔrekɛtow aba. Kor dze n'aba a wato ɔdze rehyɛ adaka mu, na ɔdze akyerɛ n'adwen. Ebinom nso wɔrehwɛ.

Esiei, nyimpakuw bi woebesie wɔn dɔfo a oefim. Na worutu anhwea wɔdze gu nda no do. Hɔn a wɔaka no gyina hɔ a wɔrohwɛ dwumadzi a ɔrokɔ do no. Binom wɔhyɛ nose mask a wɔdze akata hɔn hwen na hɔn ano.

Mmɔfra ebaasa tena ɛpono ho. Ɛpono no ndɛmaa sisi do a wɔderi yɛ edwuma. Ɔkyirɛkyirɛnii kusuw ɛkoro ne nkyɛn a ɔretɔkyirɛn dwumadie ondi. Tɔi bi si ɛpon no do a enyinam ahoma ɔdɛm kɔ ekyir.

Maame bi tena egya ho, egya no, waahyehyɛ eburoo wɔ dadesɛn mu na ɔde asi do. Ɛna ɛkro so tena ne nkyɛn na ɔrehwɛ biibi. Wɔn akyiri no ɛdan wɔ hɔ, waahyehyɛ nkyɛnsen so wɔ hɔ.

Mbiasiafo ebaasa aa wɔtsena paado na wɔrekita nkyɛnse mu wɔn ekyir no ankwɛr blu si hɔ ade si do na ɛdan no so wɔ hɔn ekyir.

Ehyiafo mmesiafo edu. Enum kow fom, wɔn a waka no wɔgyina hɔ. Wɔmo krohyia atare kɔkɔɔ. Nkayɛfo wɔn ntare no yɛ penk.

Adesuafo bi wɔtena fam na ɔkyerɛkyerɛni ɔgyina wɔn anim ɔretwerɛ wɔ bɔɔdo so a wɔdze rekyerɛ wɔn ade. Adesuafoɔ no nyinaa wɔkita wɔn slaate na wɔn kyɔlk.

Adwumayɛfo anan a wɔwɔ bea a wɔtɔn ndur. Wɔri ebaasa ridzi nkitaho. Kor nso nam ekyir a ɔreyɛ n'edwuma dɛm a ɔfata. Kor hyɛ gloves a ɔyɛ blue wɔ ne nsa. Kor nso kita krataa a wɔretwerɛ do adze.

Mpoano a kubedua sisi hɔ, na wɔasiesie hɔ fine. Wɔabobɔ dua a, itwa bur nso na brɛ a, itum bɛgye ɔ'ahom. Wɔ do.

Mmanyinfo baanum gyina efiri bi nkyɛn. Efiri no wakyerɛw ho 'Ghana Air Force'. Maame a wahyɛ ne 'Air Force' atar fɛfɛɛfɛ nye wɔn redzi nkitaho.

Adesuafo a wɔn resua adepam. Wɔntena wɔn mfiri akyire. Ebi wɔ hɔ a tape mɛhya ɛda wɔn kɔn mu. Wohwɛ wɔn anim a sereɛ wɔ wɔn anim.

Mpoano, nyimpa kakra wɔ hɔ a wɔregye hɔn enyiwa. Nsu no atae dzinn. Anhwa no mu no, nsukyɛn si hɔ.

Nsu rotɔ wɔ bea bi. Nsu no ano yɛ dzen nyimpa a wɔwɔ dɛm bea no, wɔdze kyim esisi hɔn do, na wɔrenantew waakɔ bea a nsu no mbor hɔn. Hɔn ekyir no, ihu dɛ hyɛn bi si hɔ. Binom nso wɔnam nsu no mu.

Ekuw a ɔyɛ party a wɔreper amambu. Woehyia a hɔn mu kor ɔrekasa ɔdze fa abɛɛfo ma wɔfrɛ no electrnic payment system no ho.

Ɛdom wɔnam wɔrekɔ ebi mmieseɛfo ebi mmienamfo wafa wɔn ho a mmienimfo wode adaɛ abo wɔn tire deɛ nkramofo wato wɔn nsa wɔre yɛ bye bye.

Tenabea a wɔdze egua na ɛpon wɔdze esi hɔ. Wɔwɔ adze a wɔdze dua abobɔ. Wɔdze nhwiren wɔdze si do. Kanyina nni dan mu hɔ. Wɔayɛ biibi fɛfɛɛfɛ wɔdze atar ban no ho.

Ɛdɔm bi gyina ɛbea bi a endua na adze wɔ wɔn akyiri. Wɔnyinaa waatene wɔn nsa wɔpɛ dɛ wɔkyea papa panyin bi a ɔhyɛ atare fufuo na reben ɛda ne kɔn mu. Reben ne yɛ kɔkɔɔ fufuo na bluu.

O…ku...tenabea a woesiesie hɔ fine. Ngua tsentsentsen si hɔ. Pon kɛse nso wɔ hɔ. Cupboar si hɔ. Nhyiren wɔ hɔnom nyinara. Na pon no do no, mfir bi sisi do.

Hɔn a woedzi dzɛm na wɔtse hɔn wheelchair mu worisi agokansi wɔ agokansi bea, kor kitsa bɔɔl a ɔrobɔtow dze ato atsena mu, kor so wɔ n’ekyir a ɔrohwɛ no, nkaafo so wɔtsena hɔ a wɔrohwɛ hɔn, hyɛn bi si wɔ, dan so wɔ hɔ.

Asogyafoɔ kuo, wɔnam fam. Kaa hɔn kaar no dzi hɔn ekyir, na bea a wɔnam no, nwura pi wɔ hɔ. Ɛnyim dɛ woesian a wɔrekɛyɛ hɔn edwuma.

Somkuw a wɔafa hɔn afadze a wɔdze som, wɔato santsen na wɔreyɛ wɔn som asɛdze pɛpɛɛpɛr. Dan no mu no, ihu colours asorɔtow wɔ mu.

Dɔmkuw a wokita frankaa asorɔtow, na polisifo so wɔbɛn hɔn. Beebi wɔ hɔ a, polisifo no woripia hɔn mbrɛ ɔbɛyɛ a wɔnntra nnkɔ beebi a onnyi dɛ wɔkɔ.

Ɛdan a wɔahyehyɛ no fɛɛfɛɛfɛ a atwer a wɔde kɔ sor no, wɔayɛ no fine. Ngua si hɔ. Kanyena wɔ hɔ. Carpet sɛ fam, na pon nso si hɔ.

Nyipa ebaasa a wafa wɔn kurom afadze. Afadze n'awafa no kɔkɔɔ wom, bluu wom, fufuw wom. Wɔso ntakra kyɛw, ena ntakra no bi nso ekita wɔn nsam.

Mbiasiafo ebaasa a wɔhyɛ wɔn agordzi atar watwerɛw nambas wɔ mu ɛkor kitsa bɔɔl a ɔbaons na ɔhyɛ nos mask ɔkata ne hwen na naano.

Akokansi bi rekɔ do wɔ bea wɔadua nsensan wɔ hɔ. Na nhyiren wɔ hɔn akyir. Wɔn a wɔresi akandzen, wɔn afadze sɛ Scortishfo. Wɔretwe ahoma a wɔka dɛ tag of war. Abien retwe. Ikor so gyina hɔ a ɔrehwɛ.

Dɔm bi ahyia wɔ dan bu mu. Wɔredzi nkitaho. Wɔn mu dodow no ara yɛ Aborɔfo. Screen kɛse wɔ kor n'ekyir a ɔakyerɛw biribi wɔ do.

Mmrantekwaa a wɔrebɔ bɔɔlo wɔn abɔ bɔɔlo kɔ wim wɔdi bɔɔlo no akyi wɔrebɔ bɔɔlo no wɔ nsensan mu wɔn akyi no ɔdan ne koko wɔ hɔ.

Mmofra mma enum wɔ mfoni yi mu. Ɛkor ban ebien si n'enyim. Ɛkor so kita gitaa, ɛkor so kita biribi a ɔyɛ dɛɛ akasamu. Na maame panyin wɔ wɔn kyɛn, okita tamborin.

Nyimpakuw bi awogyina armor kaa do na wokitsa hɔn ahyɛnsewdze a ɔyɛ frankaa, na binom amema hɔn nsa do, na wodzi hɔn enyim no, ɔnye hɔn rekasa.

Adesuafo a wɔresua ade. Kor edzi dɛm nti ɔtsena wheel chair mu. Ɛpon wɔ hɔ, ntsi hɔn nyɛma a wɔresua adze no ogu do a wɔdze redzi dwuma. Wɔn anyɔkofo tse hɔn nkyɛn.

Akwantufo a wɔdze wiemhyɛn wɔdze rutu kwan, wiemhyɛn edwumayɛfo no bi gyina wiemhyɛn no mu. Hɔn a wɔtse mu no, binom hyɛ coat, obi hyɛ atar fufuw, ɔhyɛ kyɛw fufuw. Na basia so tsena mu a n’atar no ɔyɛ akokɔsrade na colour fofor.

Ebusua bi akɔ bea a wodzidzi, pon wɔ hɔn enyim, na pon no do no, edziban sɔɔtse sɔɔtse bebree sisi do, hɔn a woridzidzi no, wɔyɛ Chinesefo ntsi, wɔdze Chinese sticks na wɔdze ridzidzi.

Hiɛɛma pii sisi hɔ hiɛɛma watworɔtworɔ ho a ɔyɛ ahyɛnsodze enyimpa pii so nenam hɔ apata wɔ hiɛɛman nekyir adan aborosan sisi hɔ na kube dua kor so si hɔ.

Nnyipa baasia wɔ bea a wɔresi dan kɛse papaapa bi. Wɔn nyinaa wɔsa kyɛw a ɔyɛ akokɔsrade. Ɛkyɛw no yɛ kyɛw a ɔrebɔ wɔn ho ban.

Nnipa beeson a wɔyɛ mmesiafo na mmenyinfo, ahoma kyekyere wɔn ho wanyiwa agye. Wɔɔ hurihuri, wɔn akyiri no, edua wɔ hɔɔmo ahataw nni do. Ɛdan ne so si beebi.

Nnipakow bi gyina ammor car do, na wokita frankaa a wɔama do kɔ ewim, na wɔredzi nkitaho. Ebinom hyɛ atar fufuw, ebinom nso hyɛ atar tuntum.

Agufo mma a ebinom wɔresa na ɛbinom nso wɔrebɔ ntwene. Ebi gyina hɔ. Ɛdan wɔ wɔn akyi. Ɛdan no ɛrekɔ n'atifi, w'ahyɛ ne nso kɔkɔɔ, akokɔsrade na ahabammono.

Kun na yer na hɔn ba, wɔtse ɛɛ wɔtsena fam. Ba no rohwɛ akyɛdze adaka mu, hɔn ekyir no, borɔnya dua si hɔ a wɔahyehyɛ no fɛfɛɛfɛ.

Ɛnkan tsetse mfonyin mbayinfo ɛtam si hɔn ase gyina afa na mbiasiafo nso gyina afa ɛban aa ɔwɔ wɔn ekyir no nkyerɛw pii wɔ do ebi nom nso gyina ɛsor.

Asogyafo enum, kor da famu. Ebien kosow ne nkyɛn a wɔrehwɛ hɔn. Ɛbien nso gyina hɔ a wɔrehwɛ ma wɔɔkɔ ɔrokɔdo. Wɔ n'ekyir no, ndua na nwura kakra wɔ hɔ, ɛna dan nso si hɔ.

Edwumayɛ nyi a wafa n'edwuma afadze dɛ ɔyɛ kɔnstrakshɛn. Wɔretu gata wɔ kwan ho. Wɔn ekyir no wɔde nyɛma esisi hɔ a ɔbɛbɔ nkurɔfo ho ban mrɛ ɔbɛyɛ a wɔ mmenya asɛm wɔ hɔ. Ɛdan abrosan atsentsen sisi hɔ, na ndua wɔ hɔ, rood sine nso wɔ hɔ.

Helicopter si hɔ, ɛnna kaase pii woetwa ho ehyia. Kaase no dodoɔ no ara yɛ fufuw. Ebien bi yɛ kɔkɔɔ, ɛnna ebien bi yɛ tuntum. Bea a wɔwɔ no, ndua pii si hɔ.

Wimuhyɛn bea a akwentufo a hɔrekɛfor wimuhyɛnbea, ɛɛ wimuhyɛn no wɔnam kwan na wokita hɔn bag, na wɔrokɔ wimuhyɛn no ho.

Asogyafoɔ ebaasa a wogyina ammor car ho. Beebi a ammor car no si no, fam hɔ nsuo wɔ hɔ. N'ekyir no nso, dan wɔ hɔ. Wɔn ankasa wɔgyina hɔ a wɔ ɛkor retwa mfonin.

Kurom a nyimpa pii wɔnam hɔ. Binom retwan wɔ ma buro borɔfo mu wɔbɛka zebra crossing. Dan atsentsen akɛse wɔ hɔn ekyir. Ndzɛmba wɔakyerɛkyerɛ ndɛmba wɔdze abobɔ dan no ho. Biara reyɛ senti a ɔkɔ kurom.

Adzesuafo a wɔtsena adzesuabea a wɔrekyerɛ hɔn adze na laptop si hɔn enyim. Beebi a wɔtena no, wɔwɔ glass ntokua, ntsi itum hu aboano. Na itu hu dan mu hɔ nso.

Ɔhene pon bi a ɔfra ne Kente na wa hyehyɛ sika kɔkɔɔ na ɔkuta bɔdwea ɔtena bɛdwam na ahenkwa na asomfoc wɔ wɔ na akyire.

Mpoano a amamfo wɔakɔ na wɔregye hɔn enyiwa, i dɔm noara wɔ nsu no mu, binom so wɔrobor nsu no, binom so wɔnam nsu no ekyir. Mboframba wɔ mu, mpanyimfo so wɔ mu.

Wɔɔsi ɛdan kɛse bi a wɔdze ndadze agu do. Na apaafo bɛyɛ enum wɔso pan wɔ wɔn atifi a kɔnkret na wɔdze yɛ wɔn adwuma.

Galas…galamsey bea a woetu amena, na nsu a ɔwɔ mu no wayɛ pɔtaa, na hɔn efir a wɔfrɛ no hyampan bi si hɔ a wɔdze rehwehwɛ sika kɔkɔɔ, na wɔakɛto no. nnipa pii wɔ hɔ.

Agokansi bi rokɔ do a ɔyɛ volleyball, kuw kor hyɛ t-shirt a ɔyɛ akokɔsradze na knicker tuntum wɔ ase. Afa afafo no so wɔhyɛ t-shirt a ɔyɛ brown na tuntum wɔ ase, wɔrobɔ volleyball.

Mmoframba a wɔredzi agor na wɔretu nguan. Ebinom wɔn anyiwa agye. Wɔn ahyir no ndua sisi hɔ na ɛdan nso si hɔ. Mmoframba no, bi reserew.

Ɔbaatan a ne mmaa nsia atwa ne ho ahyia. Baako kita dadesɛn a aduane kakraa bi na ɛwɔ mu a wɔn nyinaa rebɛdi.

Mbayinfo ebien nna basia kor aa wotow wɔn ɛpon ma wɔredzidzi edziban pii sii ɛpon no do na anomdze so ka ho aa osi ɛpon no do basia no rehwɛ edziban no mu.

Hyɛn a ɔyɛ kakraba na out enguan paa a pɔtɔ kasa mu wɔbɛka no dɛ sports car na wɔdze asi hɔ ma nkorɔfo wɔrohwɛ. Kor nso kaa ho a ɔno so ɔyɛ kɔkɔɔ. amamfo gyina ekyir a hɔn so woridzi nkita ho.

Ahɔhotenabea a ɛngua ebien si hɔ. Na ɛpono a wɔdze glaase wɔdze aato do wɔsi hɔ. Waahyehyɛ ɛnyɛma wɔ kabɔd ho wɔ ɛdan no ho. Kanyena so so bɛyɛ awotwe na ɔwɔ sro a ɔɔhyerɛn wɔ hɔ. Baabi wɔ hɔmo so a waasɔ gya ma ɔbɛyɛ a ɛhɔ bɛyɛ hyew kakra.

Abusua bi rekyɛ adiban wɔ wɔn paado. Wɔrekyɛ adiban ma abusuafo obiara anya bi. Mmesiafo abien na mbɔframba abaasa. Baabi a wɔrekyɛ adiban no, nwura kakra wɔɔ hɔ.

Nkrɔfo ebaasa a wɔwɔ apgoprama do na wɔresi akan. Wɔn akyir no, nkrɔfo pii wɔaba agoprama no akyir a wɔrehwɛ wɔn wɔdze gye wɔn anyiwa.

Mpoano a dɔm woridzi agor wɔ nsu no mu, binom wɔrobor nsu no, binom so wɔnam nsu no mu woridzi agor. Mpanyimfo na mboframba, hɔn nyina wɔka ho.

Agorodibea a mmasiafo abien gyina hɔ rebɔ taboro tɛnɛse bɛhwɛadefo nso tena guam a ɔrehwɛ wɔn mmasiafo no abɔ wɔn ti wɔafade no yɛ tuntum ne akokɔsradeɛ.

Mbesiafo ebien na mbenyimfo ebien. Wɔato pon a woridzidzi. Edziban pii na osi pon no do. Kor dze edziban ahyɛ n'enum. Ebien no nso wɔrehwɛ hɔn edziban mu. Benyin kor dze, ogyina ekyir.

Nyimpabi tsena pon ho a wɔreyɛ ma wɔfrɛ no drawing. Ihu dɛ wɔdze drawings no bi wɔdze at femfam ban ho. Na ɔkyerɛ dɛ amanfo bɛba na wɔabɔhwɛ na woenya enyigye wɔ mu.

Nsensan pii wɔ ha. Nsu nsu wɔ hɔ, na dua nso sisi ha. Kaal bi nam kwan no do. Mboa redzidzi wɔ nsensan no do. Mboa no bi yɛ zebra, na ma ɔkeka ho.

Nsu da hɔ a mmoa pii wɔn gyina nkyɛn. Ɛbinom renom nsuo no bi. Ɛmmoa a wɔn wɔ mu ne sibra na gyiraf ne kɔn tententen ɛwɔ soro na mmoa nkaeɛ bi nso ka ho. Nnua sisi wɔn akyi.

Ahɔho tenabea a wɔahyehyɛ no fine. Wɔdze adze asɛw fam wɔdze table esi do, na egua nso si hɔnom a sumdze a su, dze da egua no mu. Ntokua ɔ ha a itum hwɛm hu abow ano. San no mu no, wɔdze ndzɛmba abobɔ ban no ho.

Maamefo bɛyɛ beesuon, na abɔfraba kor. Hɔn nyinaa wɔtsena agua do a wɔatow santsen. Na plasta tar hɔn enyiwa kor do. Kyerɛ dɛ wɔayɛ hɔn s ɛɛ operation.

Agofomma a ebi yɛ mbenyimfo na ebi nso yɛ mbesiafo, wɔafa hɔn afadze. Mbenyimfo no hyɛ hɔn trousers ɛnna wɔdze ahwendzw wɔdze agu hɔn kɔn mu, ɛnna wɔhyɛ tam no ara bi nso ne kyɛw. Mbesiafo no nso so, wɔdze tam no bi esi hɔn asen na wɔhyɛ adze wɔ hɔn tsir. hɔn enyiwa agye.

Nsu kɛse a ɔte dɛ lake na ma wɔfrɛ no dɛ bootu pii sisi do. Ɛdan atenten atwa ho ahyia. Bepɔ a nhabamba, woedua wɔ hɔ nso wɔ hɔnom.

Nkorɔfo bi akɔ edzidzibea a iyi ɔyɛ chopbar, bi atɔ n’edziban dze esi pon do a oridzidzi, bea a wɔwɔ no, wɔdze nkyɛnsedan na wɔdze esi dɛm bea no.

Mbenyinfo ebien, ɛkro hyɛ tii hyɛɛt, ɛkro hyɛ n'adwuma mu ataare a wɔhyɛ ɛkyɛw bluu. Ɔyhyɛ glooves so so ɔretwe mogya wɔ ɛkro ne nsa ho na wayɛ mpɛnsɛmpɛnsɛnmu. Bea a wɔwɔ no yɛ labɔretri.

Nkorɔfo pii aba ayaresabea. Wɔn nyinaa wɔdze adeɛ a wɔfrɛ no noos mask no, wɔdze akata wɔn hwen na wɔn ano. Nɛɛs a ɔwɔ ɛhɔɔm rewɔ maame kro droba.

Ɛhyɛn akwanhyia asi. Ɛdɔm pii abɛtwa hɔ ahyia. Dumgyafo waaba. Wɔne car kɛse no a nsuo wɔ mu no si wɔn akyiri.

Asafomba a wɔakɔ nwira mu wɔakɛkyer adowa dɛm mmerɛ wɔyɛ wɔ Aboakyer mu no. Wɔdze aboa no rekyerɛ, na hɔn enyiwa gye ho papaapa.

Mberantseba esuon, wɔnam nsu bea tse dɛ ma ɔyɛ mpoano. Wɔkɔbɔ bɔɔl, bɔɔl no kitsa hɔn mu kor. Hɔn ekyir no, anhwea pii wɔ hɔ, na nhyiren ho so pii wɔ hɔn .

Nhyiamu bi rekɔ do a nsɛmtwerɛfo pii wɔwɔ hɔ. Ebinom retwa mfonin. Ebinom nso retwe asɛm a wɔreka no, wɔdze regu efir do. Nkaefo no, wɔtsena hɔ na wɔretie.

Nsɛmtwerɛfo a woehyia wɔ beebi, na woridzi nkitaho. Hɔn nyinaa wɔdze tam a wɔfrɛ no nose mask no wɔdze akata hɔn hwen na hɔn ano. Ebinom apagya hɔn nsa. Ebinom nso rehwɛ ma ɔrokɔ do.

Nnyipadɔm a wɔretu kwan wɔ srɛdo. Wɔn nyinaa wɔtena afur oɔnkɔ do. Na wɔato santsen. Wɔabɔ tɔɔban wɔ hɔn tsir do. Nnyipa ebien bi nam hɔn fam.

Dɔm bi gyina ha a hɔn afadze ɔyɛ fufuw. Nyimpa kor hyɛ tam colour fofor, na okita akasamu, na kor nso so kita abae na ɔkita akɔtoa a nsa wɔ mu. Ɔdze riyi mpae.

Nkurɔfo kakra wɔ ɛmpoano, Mmrɛ wɔyɛ nye dɛ, wɔtase tase nyɛma a onyi dɛ ɔwɔ mpoano hɔ. Nnwura asɔte, na mpoano hɔ wadzi yie. Ebiaa hyɛ n'atare a ɔdze reyɛ edwuma, ebi yɛ bluu, ebi yɛ kɔkɔɔ. Nkaefo so wogyina hɔ na wɔhwɛ ɛpo no.

Akwantufo a wɔato santen na wɔretwɛn dɛ wɔbɛhwɛ wɔn nkrataa mu dɛ wɔwɔ kwan dɛ wɔfi kuro no a wɔwɔ mu ne mu anaa dɛ wɔwura kuro a wɔrekɔ do ne mu.

Adzesuafo a wɔatena ekuw ebaasa, a hɔn nyinaa, computer si hɔn enyim na wɔdze resua adze. Ɔkyerɛkyerɛnyi no gyina kuw kor hɔn nkyɛn a ɔrehwɛ dwumadzi a wɔreyɛ.

Mbɔframba na mpenyinfo ehyia wɔ beebi. Mbɔframba no ridzu agor. Mpenyinfo a wɔwɔ mu no. bi hyɛ atar kɔkɔɔ na tuntum. Bi nso hyɛ atar a fufuw wɔ mu. Mbɔframba no nso hyehyɛ hɔn ankasa hɔn ntar. Woridzi agor a hɔn enyiwa agye.

Kaar akwanhyia esi, ɛdɔm pii abotwa ho ahyia. Kaar no wasɛe yie papaapa. Kaar kor so dzi nekyir.

Nsrahwɛbea a wasiesie no fɛfɛɛfɛ. Ɛdan wɔ hɔ, Kube ndua wɔ akyiri. Enipa so gyina hɔ a wakɛsra hɔ na wɔɔhwɛ mera ɔrekɔ do. Mmɔfra na mpanyinfo.

Binom akɔ edzidzi a woridzidzi, pon a osi hɔn enyim no, edziban sisi do, na obiara ne prɛtse wɔ n’enyim a woetsi n’edziban egu mu a oridzi. Basia kor a yehu n’enyim no, ɔabɔ ne tsir.

Mmea mmaayewa baanu a wɔte hɔ; ɔbaako te akonnwa so na ɔfoforo te fam. Na nea ɔte akongua so no kita afe a ɔde apae nea ɔte hɔ no ti ho a ɔrebɔ ne ti ama no.

Maame bi a oridzi awɔka. Ɔrowɔ fufuw. Ne nkyɛn no, nkyɛnsee sisi ne nkyɛn. Mboa nkokɔ nam n'ekyir, na ahaban nso wɔ n'ekyir. Ɛbi nso gyina ne nkyɛn wɔ hɔ.

Skuulfo mboframba a wɔrekyerɛ hɔn adze wɔ abowano, ɔsɛ ma wɔrekyer hɔn mbrɛ osi ma wɔdua adze. Wɔn nyina wɔrohwɛ do, biara na n’atar a ɔhyɛ, bi hɔn dze yɛ akokɔsradze, bi hɔn dze yɛ kɔkɔɔ, na bi dze yɛ ahabanmon na bi so hɔn dze ɔyɛ .

Maamefoɔ mmienu a wɔn nwea nnuane asɔt bebree. Baako eennunu aduane no mu. Nkyɛnsee atwa wɔn ho ahyia, ɛdan ɛwɔ wɔn akyi, na edua so esi .

Wɔahyɛ gua a wɔrotɔn adze, ndzɛmba a wɔrotɔn no bi ɔnye tin kyɛnse mu tomatese, milk, ɛɛɛ semina na angoa na teabag.

Ɛhyɛnbea a wɔbeka dɛ car station. Cars no refa nnipa. Nnipa abien wɔrehyɛhyɛ nnyɛma agu cr no mu. Hɔn nkyɛn nkrofo nam hɔ hɔ woredzi wɔn ankasa hɔn hɔn adwuma.

Mmenyinfo ebien wogyina kaago nhyɛn a webue n'ekyi. Ɔyɛ efri titafo wɔ wɔn enim a ɛkoro asom a ɔrehwɛ. Menyinfo yi, ɛkor hyɛ atar kɔkɔɔ wɔ soro nna ɔhyɛ jins trausɛs wɔ ase. Kor no hyɛ blu shɛt. Wɔ n'ekyi no, ɛdan a ɔyɛ abrɔsan wɔ hɔ.

Asogyafo anan, wogyina hɔ. Kor yɛ Buronyi. Ebaasa yɛ abibifo. Buronyi no dze atur ɔdze rehyɛ kor ne nsam. Nkaefo nso wokura atur dada. Cars abien si hɔ. Wogyina nwuram.

Nipa baanan a wɔn afadze ɔyɛ ɛnkane tete Roman kro wɔn afadze. Ɛkro wɔ tumi. Ehu dɛɛ wɔkita ne tum nsɛnkyerɛne. Na ebien wɔn afadze no te dɛɛ banbɔfo. Ɛkro ne sɛ ɔhen.

Akrɔnfo tena wɔn afupɔnkɔ do. Na wɔnam ɛsrɛ do. Ebimo abɔ wɔn tɔɔban. Ebiaa na atare a wɔhyɛ. Ɛhɔɔ mo no, ehu dɛɛ anhwea nkotee mu na wɔnam.

Mmesiamma awɔtwi, obiaa hyɛ atar a neniwa gye ho. Ebinom de ɛtam, wɔde apam trausɛs nna ɛsor. Ebimu nso wɔde yɛ atar tenten a osi wɔne nan ase. Nkaefo, wɔnde yɛ atar a ɔyɛ tia. Ɛkor hyɛ skɛt ɛna sor.

Hyɛn a ne su ɔyɛ akokɔsradeɛ, wɔahyehyɛ nnipa wɔ mu, wɔahyehyɛ nneɛma nso wɔ afa. Nnipa no, wɔgyinagyina mu. Nneɛma a wɔahyehyɛ wɔ mu no, bi yɛ gallon, bi yɛ koto akotoku na ma ɔkeka ho.

Gata kɛse ɔda ebi ne dan n'akyiri. Ne mu nnyɛ ahomka koraa. Ɛmmɔfra ba ebien wɔredzi agro wɔ hɔ. Ɛkro so gyina hɔ a ɔrehwɛ ma ɔɔkodo.

Nsu atɔ ma wɔatae beebi. Mmerɛ a nyama gugu hɔnom, nso amanfoɔ wɔnam hɔ, dan wɔ hɔ a wɔredzi hɔn dwuma, wɔmfa ho. Ɛwɔ dɛ wɔsiesie hɔ.

Apofo baanan a wɔre wɔte nsuhyɛn mu, na wɔretwe hɔn atena, na woehu nnam a wɔaba atena no mu. Ɔyɛ adwuma a wɔkɔyɛe no. atena no, ade ak ɔyɛ akokɔ sradze ɔdeda ano.

Obi a woedzi dɛm, n’enyiwa efura. Okitsa n’abaa a ɔkyerɛ no kwan na no bɔdɔm a ɔnye no rutu mpasar. N’ekyir no, dan wɔ hɔ, ndua na nhyiren fɛfɛɛfɛ so si hɔ.

Ewiemuhyɛn kɛse aa n'ahyɛnso dze ɔyɛ blu akokɔ srade nna ahye aa osi ewiemuhyɛn bia na akwantu fo aa wɔre tu kwan no wɔrefow akwantufo no ebi mo kita wɔn bags.

Besia na benyin a wɔtsena mfir pii enyim. Wɔresiesie mfir no. benyin no hyɛ atar a ɔyɛ kɔkɔɔ, besia no nso n'atar no ɔyɛ blue. Efir no bi wɔ hɔn ekyir nso.

Polisifo ebiasa, mbasiafo ebien na banyin kor, wɔakye obi a woebu mbra do na wɔdze aban ne nkaba wɔ wɔdze ato ne nsa. Beeb a wogyina no, dadze wɔ hɔ.

Nnipakuo bi a woehyia na woridzi nkitaho. Wɔko fam wɔ ade a wobɛka dɛ carpet do. Af afe bi kita ebi ne mfonin a wama do wɔ sor. Nkaefo no kita nkrataa a wɔatwerɛtwerɛ do.

Ɛsom mu tenabea, wɔasosɔ nkanea pii wɔ hɔ. Nkrɔfo a wɔresom no, wɔtena fam. Na wɔabobɔw wɔn nan na wɔrehwɛ.

Skulfo mmɔframma a wɔhyɛ hɔn skul atar, na wɔrebɔ ampe. Hɔn akyerɛkyerɛfoɔ ebien wɔ hɔ. Kor nye hɔn rebɔ ampe no. kor nso gyina hɔ a ɔrehwɛ hɔn. Ɔkyerɛkyerɛni no a ɔrebɔ ampe no, ɔhyɛ atar a ɔyɛ akokɔ sradze. Ma ogyina hɔ no n'atar no yɛ fufuw. Skul dan kɛse no ara wɔ hɔn ekyir.

Nyimpa enum afa hɔn kurom afadze, ɔrekyerɛ beebi a wofi. Afadze wɔhyɛ no, bi yɛ brown, blue, na akokɔseradze. Kor wɔ mu a ɔreserew, ne se nyina gu do.